Waa meel oo banan ah oo geedo ku yalaan

Waa wiilal kubad dheelayo

Meeshaan waa dukaan waxaa yaalo dharka dumarka

Waa Guri villa ah midabkiis yahay cadaanka

Waa maamo karinayo sanbuus bur

Waa labo nin oo odayaal ah oo cimaamada wata

Waa qol waxaa dhex yaalo gaaska cuntada karsado

Waa nin wato shaati iyo ciidamada ku fadhiyo kursi

Waa dukaan dharka dumarka lagu iibiyo

Waa silsilad kalar keedu yahay cadaan iyo madow isku jirta

Waa guri dabaq oo aada u dheer

Waa goob barwaaqeysan oo doog leh

Halkaan waxaa ka muuqdo miis cad oo ay saaran yahay sageel madaw oo geed ubax ku dhex jiro ubaxana waa buluug iyo cagaar

Waa boonbalo midabkiisu cadaan fanaanado cadaan

Waa cuno malaay ah oo la soodubay